Asxaa jechuun wantoota alaabaa yookaan ibsituu aadaa yookaan dhaabbata tokkoo irratti kan bifa ergaa adda addaa dabarsuun maxxanfamee argamu jech....

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun mana dhugaatiin qofti itti gurguramuu fi mana nyaanni qofti itti gurguramu adda baasee kan nutti agarsiisu jechuu dha.

Dhugaatiiwwan jechuun gosoota dhugaatii garaa garaa ta'anii baay'ina kan qabanuu fi kan maqaa garaa garaa qabanuuni bakka tokkotti yeroo maqaa isaanii moggaanyee waamnu dhugaatiiwwan jennee yaamuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf buna lallaafaa fi kan kana fakkaatan, biiraa fa'a jechuu ni dandeenya.

Kopheewwan jechuun baay'ina kophee gara garaa kan agarsiisu, kan maqaadhaanis bifaanis addaa adda ta'an, kan baay'ina isaaniitiin lamaafi isaa ol ta’an kopheewwan jennee yaamna.

Hawaasaa fi maatii. Hawaasa jechuuni uummattoota bal'inaan naannoo bal'aa ta'e keessa qubatee wajjin jiraatu yoo ta'u maatii jechuun haadhaaf abbaa akkasumas ijoollee dabalatee namoota mana tokko keessa wajjin jiraatan kan jireenya isaanii wajjin dabarsan.

Faaya jechuun bifa miidhagaa ta'een kan mul'atu, kan wantoota adda addaa of keessaa qabu, kan aadaa calaqqisiisuu fi kan wantoota adda addaa calaqqisiisu faaya jedhama. Kan yeroo iji namaa ilaalu baay'ee namarraa bareedu, kan ilaalanii dhiisuu hin barbaanne faaya jennaan.

Hooggantoota beekamoo jechuun, hooggantoota angoo olaanoo qaban, hooggantoota dhaabbata tokko keessatti beekamtii qaban, kan namoonni adda addaa hojii isaaniitiin beeku, kan biyyoonni gara garaa beekan, isaan beekamoo ta'anii kan adda...

Daldalaa fi gabaa yoo jennu, daldala jechuun meeshaa, mi'a yookaan horii tokko iddoo tokkoo bitanii gara iddoo biraatti geessuun daldala jedhama. Gabaa jechuun immoo iddoo mi'a yookaan meeshaan tokko itti gurguramu gabaa jennee yaamna.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun meeshaalee garaagaraa kan baay'inaan gabaa giddu galeessaa kan argaman kan iddoo tokkotti argamanii uummanni hojii adda addaatiif dhimma adda addaatiif dhimma itti bahan baay'ee murteessaa kan ta'anidha.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun tajaajila qinxaaboo nuuf kennuu fi akkaataa qinxaaboon itti gurguramu kan adda baasee nu hubachiisu jechuu ni dandeenya.

Beeksisa jechuun odeeffannoo dabarsuuf , hubannaa kennuuf yeroo adda addaatti bakka maamiltoonnii arganii dubbifasanitti iddoo ifa ta'etti bifa barreeffamaa fi akkasumas karaa miidiyaa hawaasaatiin kan uummataaf barreeffamuun ibsamudha.

Amantaan wanta baay'ee barbaachisaa ta'e yeroo lubbuun jiranis yeroo lubbuun addunyaa kanarra deemanis abdiin namatti horuu fi amantaan wanta dhalli namaa hundi itti fayyadamuu qabuu fi wanta ijoo ta'edha.

Faaya jechuun uffannaas dabalatee wantoota garaa garaa qaama keenya irratti akkaataa nama hawwatuun, qaama keenya irratti uffatnee yookaan qaama keenya irratti godhannee harkarras ta'uu danda'a, iddoo adda addaatti akka mudhiif namatti tolutti, akka nama hawwatutti qaama keenya irratti yoo agarsiisne faaya jenna.

Bineensota manaa fi alaa jechuun bineensota alaa yoo jennu kan namatti hin madaqiin kan daggala keessa yookaan bosona keessa jiraatan yoo ta'u, bineensota manaa jechuun kan namootatti madaqanii nama wajjin jiraatan jechuudha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan. Geejjiba jechuun wantoota ittiin bakka tokko irraa bakka biratti ittiin deemnu Yabaala, Fardeen, Konkolaataawwan addaa addaas ta'uu ni danda'a. Akkasumas miilla keenya fayyadamuun bakka tokkoo bakka biraatti gaafa deemne geejjiba ni jenna. Konkolaataawwan jechuun immoo baayyina kan qabanii fi kan goommaa afurii hanga sadii kan qabaniidha.

Oomishaalee suuparmaarketii jechuun wantoota iddoo adda addaatti oomishamanii kuduraa fi muduraa gara garaa ta'us mala iddoo tokkotti gabaadhaaf kan kaa'atanuuni oomishaalee suuparmaarketii jennee yaamna.

Kitaabota jechuun gosoota kitaabota adda addaa kan of keessa qabate yoo ta'u, matseetii jechuuni kitaabilee adda addaa ta'ee kan amantaas ta'e kan ergaa adda addaa kan nuu dabarsanuu fi kan xiqqaa ta'edha. Gaazexaawwan jechuun gaazexaa bifa barreeffama bal'aa ta'een kan uummataaf darbuudha.

Meeshaalee manaa fi meeshaalee waajjiraalee yoo jennu, meeshaaleen manaa, meeshaa mana keessa qofa itti tajaajilamnu yoo ta'u, kan itti nyaannu, kan itti dhugnuu fi kan irra bullus dabalatee 'Meeshaa mana keessaa' yoo jennu; Meeshaalee waajjiraalee jechuun meeshaa waajjira mootummaa keessatti itti fayyadamnu jechuu dha.

Faashinii jechuun waanta kana dura hin jirre yeroo gabaadhaaf dhihaatutti waanta kana dura uummanni yookaan namni bitee itti hin fayyadamiin, waanta haaraa dhiyoo keessa argame faashinii jennee waamuu ni dandeenya.

Eleektirooniksii jechuun meeshaa eleektirikii fayyadamuudhaan kan humni namaa akka tajaajiluuf nu fayyadu, haala salphaa ta'een eleektirikiidhaan fayyadamnee hojii keenya yookaan dhimmoota keenya ittiin baanudha.

Kitaabota jechuun kitaabota adda addaa kitaaba barnootaas dabalatee kan baay'ina qaban yoo ta'u; Matseetii jechuun kitaaba qulqulluu kan ergaa garaa garaa dabarsan jechuu dha. Gaazexaawwan jechuun gaazexaa barreeffamaan bal'aa ta'een kan uummataaf darbu dha.

Faashinii jechuun wanta kana dura hin argamin yookaan wanta kana dura hin gurguramin gabaadhaaf yeroo dhiyeessan, wanta kana dura ummanni itti hin fayyadamin gabaadhaaf kan dhiyaatu yoo ta'e faashinii....

Geejjiba kan jennu gosa sadii ilaaluu dandeenya: kan lafarraa, kan qilleensaatii fi kan bishaan irraati. Konkolaataawwan jechuun isa namaa fi mi'a gara garaa nuu fe'uu ka danda'u, kan goommaa sadii yookaan hanga afurii kan qabudha.

Ispoortiin sochii qaama keennaa raawwannu, harkaanis, lukaanis, qaama miiraa keennaan, gosoota qaama miiraa gara garaatiin kan ittiin raawwannu, kan bashannanaa fi jabeenya qaamaatiif nu fayyadu ispoortii jenna.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun mana dhugaatii qofi itti gurguramuu fi mana nyaanni qofi itti gurguramu jechuudha. Kan dhugaatiin itti gurguramu dhugaatii qofaan kan beekamuu fi kan nyaanni itti gurguramu nyaanni qofaan kan beekamudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun Meeshaalee miidhagina qofaaf nu fayyadan kan ijji namaa ilaalee itti gammaduu danda'u, kan ijaan ilaalanii Meeshaalee ija namaa hawwatu, Meeshaalee miidhaginaa jennee waamna.

Siyaasa jechuun yaada dhugaas sobas of keessaa qabu ta'ee yaada nama tokkoo hubachuudhaan akkasumas amala nama tokkoo beekuudhaafis akkaataa waan tokko ittiin nama amansiisan yookaan hubachiisaniin siyaasa jenna.

Kopheewwan jechuun isa miillatti kaawwatan ta'ee, kan qorra nama irraa dhowwuu danda'u, kan yeroo godhatanii deeman sagalee dhageessisuu hin dandeenye, akkasumas baay'ina gara garaa kan qabuu fi bifa adda addaa kan qabu 'Kopheewwan' jennee waamuu dandeenya. Kopheewwan jechi jedhu dhuunfaa isaatti baay'inootaan, lamaa fi isaa ol ta'uu kan nu agarsiisu.

Daldalaa fi gabaa Daldalli waanta iddoo tokkoo bitamee gara iddoo biraatti geeffamee gurguramu mi'a yookaan horiis ta'uu ni danda'a. Gabaa jechuun immoo iddoo waantonni daldalaman itti gurguraman gabaa jennaan.

Muuziqaa jechuun sagalee kiilolee yookaan bareedaa, faaruu yookaan weedduu adda addaa bifa namatti toluun meeshaa ammayyaa kan sagalees waraabee nama agarsiisudha.

Barumsa jechuun karaalee beekumsa yookiin dandeettii tokko ittiin gonfannu yoo ta'u, innis mana barnootaatti yookaan namoota naannoo keenyaa irraa kan barannuu fi adeemsa muuxannoo garaagaraa ittiin gonfannudha.

Meeshaalee barreeffama jechuun meeshaalee barreeffama tokko ittiin barreessuudhaf kan nu tajaajilan fakkeenyaaf irsaasaa, kobbee fi kan kana fakkaatan meeshaalee barreeffamaa jennee waamna.

Qonna jechuun lafa qotuudhaan midhaan gosa adda addaa oomishuu fakkeenyaaf boqqoolloo, garbuu fi mishingaa wantoota adda addaa oomishuun qonna jedhama.

Arkiteecharii fi ijaarsa jechuun gamoon tokko ittiin ijaaramu adeemsa gamoon tokko ijaaramuuf keessa darbuu qabu kan agarsiisu arkiteekcharii fi ijaarsa jennee waamuu dandeenya.

Biqiltoota jechuun mukeen garaa garaa iddoo murtaawwaa ta'etti, iddoo addaa addaatti, bosona keessattis ta'ee; bosonaa alatti, biyyoo irratti biqilanii kan argaman biqiltoota jennee waamna.

Hoggantoota beekamoo jechuun hoggantoota sadarkaa biyyaatti yookiin sadarkaa naannoo addaa addaatti beekaman kan hojii isaaniitiin ciminaanis ta'ee hanqinoota garaa garaatiin kan beekamanii fi kan uummatni bal'aan beekuu fi biyyoonni addaa addaan beektu hoggantoota beekamoo jedhamu.

Qonni wanta lama of keessaa qaba . Isaanis, horsiisa horiitii fi lafa qotuudha. horii horsiisuu kanneen akka sangaa, hoolaa, re'ee, harree fi Kan kana fakkatan yoo ta'u, qonna lafa qotuudhaan midhaan gosoota addaa addaa facaasuun qonna jedhama.

Geejjiba jechuun adeemsa namni tokko yookaan meeshaan tokko bakka tokkoo gara bakka biraatti ittiin geeffamu fakkeenyaaf konkolaataadhaan fardaa fi xiyyaaraan yabalaa fi kan kana fakkaatan maqaa kasuu ni dandeenya. Turizimii jechuun wanta daawwannaa tokkoof qophaa'e yoo ta'u, immigireeshinii jechuun namoota rakkoo garaagaraatiin bakka tokkorraa bakka biraatti godaananidha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun mana dhugaatiin akka lallaafaa bunaa fi dhugaatiin garaagaraa itti gurguramu yoo ta'u, manneen nyaataa jechuun manneen nyaataa kan nyaanni qofti itti gurguramu jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun waantota ooyiruu keenya irratti biqilchinee itti fayyadamnu , kan firiin isaa yookaan hiddi isaa nyaatamu, kan ooyiruu keenya keessatti yeroo muraasa keessatti oomishnee gahuu danda'an kuduraalee fi muduraalee jenna.

Asxaan wanta ergaa mataa isaa dabarsu kan eenyummaa dhaabbata tokkoo dhaabbata biraa irraa adda baasee ittiin nu hubachiisu, kan alaabaa biyya tokkoo alaabaa biyya biroo irraa adda baasee ittiin nu hubachiisu Asxaa...

Miidiyaa hawaasaa jechuun miidiyaa odeeffannoo adda addaa iddoo gara garaa deemuudhaan waraabee guyyaa gara guyyaatti uummatasaatiif kan ifa godhu, hubannoo bal'aa uummata isaaf kan kennu miidiyaa hawaasaa jennee..

Hoggantoota beekamoo jechuun dhaabbata tokko keessatti hoggantoota aangoo olaanaa qaban, kan uummanni beeku, kan uummanni iddoo guddaa kennuu fi sadarkaa biyyaattis ta'ee sadarkaa naannootti hoggantoota beekamtii qaban jechuudha.

Siyaasa jechuun wanta dhugaa sobas of keessaa qabu jechuu ni dandeenya. Miira nama tokko ittiin injifachuu fi karaalee kallattii fi al-kallaattiin fayyadamuuni.

Beeksisa jechuun hubannoo kennuujechuu yoo ta'u, kanas karaa ergaa barreeffamaatiin iddoo tokkorratti barreessanii maxxansuu fi karaalee miidiyaa hawaasaatiin hubannoo uummataaf kennuun beeksisa jedhama.

Muuziqaa jechuun meeshaa sagalee faaruu yookaan sirba tokkoo yeedaloo bareedaa ta'een waraabee akkaataa gurra namaatti dhageettiif tolutti qindeessee kan nu dhageeffachiisu muuziqaa jedhama.

Oduu jechuun bifa barreeffamaatiin yookaan afaaniin namni tokko namoota birootii fi kan dhiyeessu, kan wanta namni duraan hin beekne tokko bifa barreeffamaatiin yookaan afaaniitiin kan nama birootiif himu.

Ogummaa fi aadaa. Ogummaan dandeettii namni dhuunfaa tokko gonfatee ittiin hojii hojjetu yookiin kan ittiin hawwaasa tokko tajaajilu akkasumas kan hojii dhuunfaa isaa ittiin hojjechuu danda'uudha. Aadaa jechuun immoo ibsituu eenyuummaa yookiin immoo saba tokkooti.

Kopheewwan jechuun baayyina kan agarsiisu yoo ta'u; miilla keenyaatti kaawwachuudhaaf, gufuuwwan akka nu hin dhoofneef kan nurraa ittisuu fi balaa miilla irraa ga'uu danda'u kan eeguudha.

Manaa fi mana jireenyaa wal bira qabnee yoo ilaallu, mana jechuuni iddoo hojii tokkoof qophaa'e fakkeenyaaf mana yaalaa, mana barnootaa, mana jireenyaas jennee waamuu ni dandeenya. Haa ta'u malee, mana jireenyaa mana irraa waanti adda isa godhu kan dhalli namaa keessa jiraachuudhaaf itti fayyadamu gaddas ta'e gammachuu keessatti kan dabarsu mana jireenyaa jenna.

Hawaasa jechuun wantoota adda addaa namas dabalatee, mukkeen, bineeldota naannoo tokko argaman yoo ta'u, maatii jechuun garee maatii tokkoo kan mana tokko keessa waliin jiraatan. Haadha fi abbaa, ijoollee namoonni birootis kan mana tokko keessa waliin jiraatan

Eleektirooniksii jechuun Meeshaalee eleektirikiidhaan wal qabatan ta'ee isaan garaagaraa kanneen tajaajila eleektirooniksiif nu fayyadan jechuudha.

Geejjibni maqaalee garaagaraa kan bakka bu'u yoo ta'u, fakkeenyaaf geejjiba bishaanirraa, kan lafarraa fi kan qilleensarraa jechuu ni dandeenya. Konkolaataawwan jechuun gosoota konkolaataawwan garaagaraa baay'inaan lamaa fi isaa ol kan ta'an kan agarsiisudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee miidhaginaaf nu fayyadan; kan yeroof ijji namaa ilaalu baay'ee nama hawwatu; kan ilaalanii quufuu hin dandeenye; kan baay'ee namatti miidhagu; waajjiraalee mootummaa keessa akkasumas manneen dhuunfaa keessa kan godhamudha.

Ji'oogiraafii fi seenaa jechuun waantota uumamaan argamanii fi nam-tolchee ta'an bifa barreeffamaan dhaloota gara dhalootatti dabarsuu, akkataa waanti sun itti argame dhaloota gara dhalootatti dabarsuu jechuudha.

Uumamaa fi naannoo jechuun wantoota uumamaan argamanii fi naannoo wanti sun itti argamaniin 'Uumamaa fi naannoo' jennee yaamna.

Kopheewwan jechuun kan dhalli namaa quurri akka isaan hin geenyeef miilla isaatti kan kaawwatamu yoo ta'u innis faayidaa addaa addaa nuuf kennuu danda'a. Kunis gufuun akka nun dhoofneef, wantootni addaa addaa akka miilla keenya hin miineef kan fayyadamnu yoo ta'u; innis baayyinaan lamaa fi lamaa ol ta'uu isaa agarsiisa.

Kitaabota jechuun kitaabota adda addaa baay'innisaa lamaa fi isaa ol ka ta'e. Matseetii jechuun gosoota kitaabaa ta'ee isa xixiqqoo hammaan xiqqaa ta'e yoo ta'u, gaazexaawwan jechuun gosoota gaazexaawwan adda addaa kan walitti kuufamanii bakka tokkotti akka dubbisamuuf dhiyaate jechuudha.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee jechuun meeshaalee mana keessa itti fayyadamnuu fi meeshaalee waajjiraalee mootummaa keessa itti fayyadamnu adda baasee kan nutti agarsiisu jechuudha.

Manaa fi mana jireenyaa jechi jedhu: Mana jechuun maqaa walii galaa yoo ta'u; Mana jireenyaa jechuun kan dhalli namaa nyaata keessatti qopheeffachuu dhaan, akkasumas kan keessa jiraatee jireenya isaa guutuu keessatti dabarsu jennee...

Ispoortii jechuun sochii qaama keenyaan raawwannu isa bashannanaaf akkasumas jabeenya qaamaaf kan nu tajaajilu jechuudha. Innis guyyaa guyyaatti kan raawwatamu yeroo inni itti adda ba'ee raawwatamu kan beekamuu yookiin ganama ganama yookiin galgala galgala ta'uu danda'a.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee mana keessatti yookaan iddoowwan adda addaatti ol kaa'amanii miidhagina qofaaf ijji namaa ilaaltee akka itti gammaddu yookaan akka nama hawwatuuf kan miidhagina qofaaf qophaa'e, kan itti hin nyaanne, kan itti hin dhugne jechuu ni dandeenya.

Rifeensa jechuun isa qaama keenya naannoo qaama saalaa, bobaa jalatti, naannoo boquu yookaan areedootti biqilee kan argamuu fi akkasumas buqqee mataa keenyaa irratti biqilee kan argamu uumamaan 'Rifeensa' jenna.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota misoomni tokko saffisaan akka guddatee jiru kan taasisu tajaajila hawaasummaa dabalatee manneen barnootaa, mana yaalaa akkasumas tajaajila ibsaa garaagaraatiin bu'uuraalee misoomaa jennaan.

Miidiyaa hawaasaa jechuun miidiyaa yeroo adda addaatti odeeffannoowwan garaagaraa yeroo rakkoos ta'ee gammachuu wantoota adda addaa karaa foddaa miidiyaa isaatiin hawaasa kan beeksisuu fi odeeffannoo gahaa ta'e kan hawaasa isaatiif dabarsudha.

Hawaasa jechuun uummata naannawaa murtaawaa ta'e tokko keessa baay'inaan qubatee wajjin jiraatu yoo ta'u, maatii jechuun namoota mana tokko keessa wajjin jiraatan ijoollee, haadhaa fi abbaa dabalatee namoota jireenya isaa mana jireenyasaa mana tokko keessatti waliin dabarsan jechuudha.

Hojii jechuun wantoota dhalli namaa guyyaa guyyaan irratti bobba'ee jireenya isaa ittiin geggeessu 'Hojii' jedhamee beekama.

Hawaasaa fi maatii jechuun hawaasni uummata naannoo murtaa'e tokko wajjin jiraatu uummattoota adda addaa kan bakka tokko wajjin jiraatu yoo ta'u, maatii jechuun miseensa maatii tokkoo haadhaa fi abbaa, ijoollees dabalatee kan mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha.

Qonna jechuun jiruu fi jireenya keenna kan ittiin gaggeessinu boqqolloo dhaabuudhaan, qamadii wantoota gara garaa kanneen akka garbuu, mishingaa oomishuudhaan kan itti jiraannu wantoota jireenya keenyaaf baay'ee barbaachisoo ta'an keessaa qonni isa tokkodha, faayidaa guddaas qaba.

Barumsa jechuun wanta kana dura hin beekne namoota irraa yookiin mana barnootaatti kan barannuu fi karaalee ittiin beekumsa tokko gonfachuu dandeenyu 'Barumsa' jennee yaamna.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun waantota naannoo keenyatti biqilanii kan dhalli namaa nyaataaf itti fayyadamu kan firiin isaa yookaan hiddi isaa nyaatamu jechuudha.

Arkiteekcharii fi ijaarsa jechuun arkiteekchariin dursa ogummaa ijaarsa namni tokko baratu yoo ta'u, ijaarsa kan jennu haala gamoon tokko itti ijaaramu sadarkaalee gamoon tokko keessa dabarbuu qabu jirudha.

Amantaa jechuun ilaalcha namni dhuunfaa tokko uumamaaf yookaan wantoota gara garaatiif qabu, kan wanti kun naa ta'a, waanti kun sirriidha jedhee amanuuni amantaa jennee yaamna.

Arkiteekcharii fi ijaarsa jechuun adeemsa yookaan akkaataa gamoon tokko ittiin ijaaramuu fi gamoo jennee bakka tokkotti waamuu dandeenya. Kunis maloota gamoon tokko ittiin ijaaramuu fi gamicha jechuu dha.

Nyaata jechuun wantoota bu'uura jireenyaa keessaa tokko ta'ee jireenya lubbu qabeeyyii hundaatiif kan fayyadu nama ta'ee, biqilaa , bineensotaa fi bineeldota garaagaraatiif jiraachuuf kan fayyadu jechuudha.

Kopheewwan jechuun baay'inaan lamaa ol ta'anii wanta dhiirris ta'ee dubartoonni miilatti godhatan jechi kophee jedhu kun garuu baay'ina kan nu agarsiisudha.

Faaya jechuun calaqqisiistuu aadaa waan tokkoo kan namoonni ittiin faayamanii bifa isaan irraa bareeduun kan faayamanii argamanii fi baayyinaan kan dhalli namaa itti fayyadamu faaya jedhama.

Faashinii jechuun wanta duraan hin jirre yookiin kana dura hin beekamiin haala inni tokko yeroo argametti faashinii jennee waamna.